Gano goboona mayumba nga mangi. Galimu langi. Mulimu agaserekebwa na mabaati nga langi eri mukimyufu agandi langi erimu kilagala agandi langi eryawo ya kisitaka sitaka. Kumbali wale waliwo ekisaawe ekyo mupiira. Kino kiboneka kibuga ate nga kinene bulungi